attaque attaque bune si tool bi attaque boko beye bo duge dinga xame ne li da am attaque bode sax yi dinga gis xob yi bude gunor da dafa gis si biir xob yi ñuy naaw nonu am na ay febar tamit da sam da gis ki bi xawa jaune amna febar you bëri yuy yank dugub bi di yank mais di yaak gerte gi nafa bëri facon:frabo gis sa tol bi mu jaune wala mu am ay sax yu bëri lolu mooy wone ne tol bi amna attaque naka nga wara def pour safara attaque: fra yoyu amna ay produit yu bëri pour safara attaque yoyu mais produit duñu gën mooy moje produit moom muje book sisa tol bo gise guror mu yank sa tol mën nga commencer di rey bude bëri wul rey rey mais budeme ba bëri nak dengay dem fiñuy jaye produit ñu jaay lako nga dem traiter ñëw traiter:ko quelles sont les dose dose yi nak bërina bërina wute na bërina façon parce que produit yi bërina

dese yi bërina a insecte yi daño bëri insecte bu neek da am dose boko wara appliquer tey bo jëloon demi bo demon uti Traoré fils deley wax 50ml par 15 litres ndox bo demoon fenen deley wax bo jënde produit dengay lire etiquette bi deñ fey bind fofu dosage bi produit bo jënd dengay xool si etiquette bi deñ lay bindal dose bi nangam la pour nangam litre ndox la ngen bayi si xel bu baax

amana ñu bëri comprendre ñu ko dey wat dey melni lu jaune ben jaune i jaune bey commencer wac nonu ngay xame ne gerte gi ñor na beneen bi bo ame attaque kan nga wara wo li ma lay conseiller mu gëna gax si yeen bo ame probleme njëkala wo agence bu neek Ankar bu neek bu gëna jege agence Ankar fo dem amna fa boko wowe mom dinañu wo buñu wowe ñun ñoy DPV dinañ intervenir num gëna gawe mais wo directement DPV ñun dinañu def fula mais bo wowe Ankar bi Ankar wo ñu ñun buñu wowe rek dinañ bayi lep luñuy def ñu ñow safara seen probleme yi yakar ne 1er question yi ñu wax fi sank je pense que def na resumer <hesitation> tontu na question yi yëp rek Babou njoko kana njoko dial o fogo le nan gilox na in meke no sate fe lul seseen i yoon u fo den programme 4R yon u ten fo partenaire technique ke ando na ye den ndefu wa DRDR yoon ten fo wa SDRR mais yoon ten fo wa Ancar yoon ten fo relais ke andona ye aussi den ndefu wo ando na ye den sime meke a ndef we moƴ ma mata nuuno yo mikoy ne koro xe Gning a ley tuna ngiki rek fogame na mbeta ndoga le ley ama nuune e no parteneriat fe i njeg na fo wa 4Rno projet neke PAM leyama nune ke ga'ma mene no mobilisation kam did bo xoyit ndiki ley ne waaw midi nam fi a émission no Ndef leng c' est la première fois um ga mobilisation fa nan nene mais heureusement a leya ye kam ga te jila num yit a anda pas pas nuun a anda aussi noke ando naye nen ndam tuyu projet fe to wama ley sax no gon nuun xaye kam leye o fadanga Niakhar xaye mu fado na rek ajega agent Ankar a jega ma agent kene o wa ma nda xaƴa souvent résultat ke de mbago njega no sate yoke mbera no njeng o mbiƴo lakay parce que pokatoxa leke jeg na mene xaye kam fod mana nan gil wa yam ka leya nuun kam yoon fo xa journaliste xaye kam mbisi da den yon fo kene ke ye fod ma mana nan gil wa we na ndepondra ka fi ne rewe de moƴu def ko xoox saxe e goor we i kene koy a lal taye xaye no programme <hesitation> TSE fe président de la république lal taye rewe aussi a njega yo wax deg fa yala a afada koy i coxa den koy na xa qola xe in de bago mbi iko yo exploitation agricole parce que i nga a ye wa mbar loox na yo <applause> refe ye kam saɗar ko jego tewo leng de xa a refe kaga de refe ye far fo rewe yit de nda ge i ndet lu ye no jamano fe ndiki no rewe yonɗ no ra yo no ka far na na qoq na qoq dingna qoq ƴind fo lakas fo lakas goor we moom o nan ne nena Papa Ndiaye o maas reso ten leya chaque jour no radio le range a moof na qagara kene a mbolota rek wene mbolo a mbiya yo to fogame jamano fe i ndef na ndiki koy arefa jamano fa ñof na andona ye ndinga ñofa ñofa la ando na ye o xu ñofeer na rek o moytu wange xay ngor ke gaƴong a ciño yo yam nanam ndiki nu leya affaire engrais fe leya ley na ndiki mais wagimo comprendre o djeg suqi of so gar genu mana koy bugo geen wa Gning ñal fo yenge koy ñal jegim engrais jegim engrais jega engrais xaƴa kay ko gar lam tiid kay les techniques fe o fi'ka pour o wago xot engrais faga fo ban wax tu wara no yip no qola la aussi nda o refa nga ye o korfatum fatum koy fatum fatum fatum bo ding ne naan birdit o sogo yip ka engrais fogame jirin kirang dara mba o nane kon koy fat i mbato goor gorui andata nge it i njega technicien ka ndef na fa in fat i ngar laam ta den a djega relais ka andona ye e aleyano yo owey mekefat i ngar leya den de suridnoyo faley fe mende mbar na a coxit xada leyit mete waru na ley parce que a leyaan ndiki attaque a jega nga o fola fole e waw parce que kat Pape Made dialo gu DPV a gen saate fa i ngoya DPV ka ley kine i nana ken ley na foog re koy fo o leya ngan a relever te ley na Gning Gning a ley na xete war na leyit xana leyin foga me bo DRDR a nanu na bo roga feda xanu nga équipe na ngar na mene yo a sank xa auto dena xene na pompé ayo <applause> kon koy i mbuga nga changement de comportement me u bunga nga yit kena leyel changement climatique fene i bago yon foden ñofo yo parce que changement climatique fe ke tax na dal te doy waar leya num ndiki roog fe ka deɓa ma i ngalet teer na xaye demb donc i mi dal en tant que directeur radio ndef leng kam leya nuune parteneriat fe jeg ma fo wiin we te te gar koy a leyel 4R te jeg no légilience fe no ka ando na ye ka dam tana in kat no gaak ne a jeg kate dam ta ne in na qoqale te jeg kate dam ta in no assurance industriel conn koy projet kene yasam de miñ meen <applause> mais yasam ku i anda teer na yasam i njaɓo laam tik d' accord am koy ye goor we ley naye i ande nam i dose ta yo engrais fe nda it nu njega technicien ka ando na ye nu lam ta ngana den xana leya nuun nam tige a doser tel kon wax deg fa yala njoko njal njoko njal bo jaf le na gara
merci directeur ndef lenga o fogo le pel nange doya pel nange doya te seɗ ne muda to wene mbara njaga auto a ƴaaƴ kilométre xar mben ɓetu faleng a donu pour o num toox Fatick a fela lool ajega o njiriñ lol nda nda nof na nan na xox barke saxa i mbexey nan ke leye na a paax i nana ngaan fat i njema teen ke i mbaag na te roga tex kena xoyel changement a sup tax o qirina yata yata doy teen waar i lace anda sup tax nda a sup tax waga tux bo i njeg jam yam ndiki Pape Made a leya na nuun jewo fe a sup toxa kana wara ɓut te sum be jum te wara sum te ɓut be goy nu cuga a teɓnu ga kiran nanu cu ngerun te mbisi din kene ne e changement kaga na ne el no jawu fe te ne el climatique changement faga nak ino fo qox in fete soɓ na i ƴaƴa tok lang ke i ñow na nge fo ten koy jambo suɓ toox xa a yaag wag ke soti na in de fat i njaɓin ke leye na mene fop fet i gis ten tig ndet ñoow kin to roga tax mba i ndet nax xana mbisi da in a sup tax ndax ɓisid kirana in xana mbisi din axa kay a ɓatax reka ref ka to roga tax i yo <hesitation> emission nene waag angan semaine nu ref na a jeg sate fa i ndet na i mbi in ma a jeg solo le te jeg solo na mi parce que xaye tax wena ndama xam njuxa projet ne bo ndik te tama xa le ata mor gan xana ande a tam war gal ten i mbaru mbi ndax kat a xox kana tigo fop ndefe sud xox kana tigo fop ndefe sud sun yomber projet na yoon na fa jamano in a mego or fo me jeng na o njax le an a yona in teen no xam xam no wax tan fo na pi ka mayero nda fok i mera noox projet nan ne bo i mera noox projet andona ye ga i leman ndax a jega xalis iyo o jega nga xaliso dara mbitik fa in ka fud rek te pare i mbato num tu ma i nde i na nu mbasa na in xaq apaax relais ke ndef na meen te ref Maman Philo te ref Rosolie fe ref na lul njonjon ndamit yo den na gil wa den ndamit yo den na gil wa den yama waga o wo ndam ta Serir Sagne fe ref na kam commune ne a nan gil waan ku de ñañ na meen ku de leya nuun meen ma Serir a ngotun kon kay nanaye Serir jas noru fo nuun sa nda ki noox yo sate xar ɓen tadik fo sate ɓetu fa leng men projet ne refu kam Départemnt 36 villages te i ñofa ñofu muk projet xa i leya o xum village daɗu no calel ke kum sate dandu no caleel ke kate geka nena koy ley kinum menak o xan ɗata le con saɗa kinoox yo a paax menu ndak na cafa ke nuun nu ndak ma moƴ na jol ma a fela nga roog samaine ne na ndoki da taxar ke xaya ndokid <applause> yaam fi yam commende fe bo pare <applause> hum commune nu re na a qaja rek sate nu ref na a ɓis taxar a ndalo njibin yam i mbanor taxa 15 Aout fe neke i mbi na mbina neke rek a teɓa ke ka ɓar u ngar Pape Made o xey leya in ñal ne rek no Jokalante ndero feet bo lundi a jega teɓa ka na cu gel meen kon taxar ke xana ngar nu jim ka den xana may koy tar kasu tar kasu ke yala ɗinga ke de njim ka den maga ndaxa feda fada nga de bago ndata a bago njik wa wala de bago ñama fo ɓasil den <applause> taxar leng ka a ndet ka no tano la ndax de ñow fo fo jemo le mba ɓago a nim no fo jemole bo ŋaay ka te <applause> kon njimik yo den <applause> a fela nga nuun o feet nu commencer mbaka a sema ke gaƴa den ma taxar ke gara nga rek du ndal fo commence sipa den kam fe a somb simba le ɓuta reboisement caku kana taxa te xona garid ndiki woqa sembale te juga suma kam fa reka nduf ndaxar na kam fa tuxuj rek upine siɓa num a wa ret de nda xana son de kena moƴa teen ten refu a sembale a neew neew fata jeg semaine a sembale mbut be goy a yip fofi ba a xeƴa jima gan taaga ndaxar naga ne geen wa nu ngaƴ tin yiif <applause> i conatana lool na paax Chef de village jërëjëf a kum naxa le moom i nga an war gal nda kunu ngum nuna xa i ngum noox kupun pour lul ndundur ndam yo kene <applause> jërëgen jëf